Le nɔnɔmetata sia me la, amewo woame enyi nɔ nuɖugbanu henɔ nu ɖum. Ɖeviwo le wome. Ke ame shishiwo hã nɔ wome. Ɖevia ɖeka nɔ nu kom le nɔnɔmetata me.